Neeti bunti almor ak togu bu tegeh almor bu nuul togu bu nuul kaw togu bi nyu cubereh ko mbuss neeti bunti almor bunta bu neka amna weer cabi mung si bunti almor yi.

Masuni worrlor kai bu wekh bu am weungh bu halis bu mak chi digah ak bu ndaw, machine bii am chi kaw bu wekh ak aiiy binda neka chi lokhor bu gigain, chi kaw mbu bu ku sol mbuba bu bleu ak bu wekh, am tuti ohrance.

Pahlat bu wekh bu am hohb yu jaww yu tehgeh chi kawam, hohb hohbi kereng kereng yu halar toiiy tehgeh chi kaw palat bii.

Scissor bu orr bu ndaw purr dogeh ay loxho wala kawari jigeen. Tegeh ci kaw keyett bu weex, cubeer reku packet mbuss, am ay binda binda yu weex.

Tehreh Christien bu chocolat bu njui jahmor Yallah, chi kawam mungy am cross bu njull tehgeh chi kaw hanha banti hanha bu chocolat am aiiy tuti njull njull, chi kawam.

Yooni marse, tekchi tas yaangi takhaw, ñaari jigeen, ñaari xalle yuy dem kaangi ecool, sol ilifom bu weex, def kaala, boot saak, goor buy dox, sol mbuba bu xonxu, motor bu taxaw.

Goor bu taxaw sol Tubi bu gata bu weex ak mbuba bu weex bu am chaw waja nyow paka football bi sol daala ak ay kawas yu weex.

Aiiy njehti tohgu su yu neka chi saal yu chocolat, ak taabul bu pitcha bu jakhaseh chocolat ak njull chi digah, kaaroh, tehgeh chi kaw kaaroh bu chocolat ak tele, njaari tohgu yu njull feuteh ganawi tohgu chocolat, aiiy carpet neh chii marajj bii, chi sa chaamongh.

QTV Gambiya, tele taskati xibaar bu nekk Gambi, ay binde, bindem nekk si maraaj bu, bu weex ak bu domitahal, am nyun binde ko kolor yu xonxa, bu jaw, ak bu bula

Nyari jegain yu japanteh ku ne sa chamung sol kala bu sukola ak muba bu lohou bu nuul ak waxe bu bulo am sukola ak aye beda beda ku neka se ndeyjorr sol kala bu bulo ak waxe bu bulo bu pink ak bu weex take mursu bu weex.

Ñaari jaru oór yu ndaw yu wiis am ay bal yu wèèx ak ñaari wiis yu tegeh ci kaw morso bu wèèx.

Goor bi play futbal, taxaw sol mbuba bu rus, am ay binde, binde yu weex, ak ay markemarke yu jaw, jal loxo camon bi teko si danna bi, ndayjor bi ca ganaaw.

Togu sal bu gudd, bu sokola, am nyatti ngegenaay, bu andag ay, ay len, ay lenni oor, tege si kaw kappe bu sokola ak karo yu weex .

Jegain bu tahaw sol dalla yu nuul roubu bu weex teyeh se lohou chamunyam meicro bu nuul makeye def.

Benah bagui ecole jaangeh kaii, njaari posh yu ndaw yu bleu, baali ecole jaangeh kaii bu wekh ak pink, am aiiy pehrre yu ndaw wa ndaw yu bleu, yui jaww yu ohrance ak bu honhu, bagui jahpoh kaii bu bleu ak bu wekh.

Njaari jaarou karr karr yu ndaw, tehgeh chi kaw, karton bu ndaw bu am aiiy bonah bonah, bu chocolat, jaarou karr karr yii yu orrla am aiiy bindoh bindoh yu ndoh.

Njarri jaarou wiss yu sew yu orr, am aiiy bleu, baul yu wekh yu ndaw chi digah, tehgu chi kaw morsoh bu wekh ak njarri wiss cii jaaarou.

Bowl alminium bu andax cuber tege si kaw karo bu al xalmateh domital ak marag bu maragi chocola si digi alminium bowli alminium mogi am ay marke marke.

Ñaari jaru wiis yu niro ak bidiw am ñaari bul yu wèèx ci diga. Tay ko ci karton bu ndaw bu sokola. Ñaari jaru oór.

Haleh bu gigain bu daw takhaw chi ecolii jaangeh kaii, mu tek sac chi ganaw, dii johungh lokhor ba, lokhor ndeyjorr la chi kanam, sol uniform bu blue ak bu wekh, gorre bu jaangeh kai bii takhaw chi ganawam, haleh yii tok cii sen taabul ak tohgu chi jaangeh kaii bii dii kor hol, sol sen uniform bu blue ak bu white.

Marble saal, njehti tohgu yu chocolat, taabul bu njull tehgeh chi digah, tohgu bu neh cha chaamongh am njehti njehgahnaii benah bu chi digah bu chocolat ak bu wekh.

Neenti daal sport naari daala yu neka ngeka ak busi tumpo bo weex am benda benda yu xonxa ak bulo naari yu neka si kaw yu xonxa la am benda benda yu nuul.